Nenteroŋ kaŋ la kpi ka nembeo be a kuori zie naasaaleba la ba yaŋ zie kyɛ ka nensɔɔlɔ meŋ are ba soɡaŋ polisiri meŋ bebe la ka noba zeŋ ka dɔɔ ɡbi dumo a ba niŋeŋ a yele yɛlɛ a diire ba sikyie ka a kūūdaga biŋ a ba niŋeŋ kyɛ ka teere are a ba puoriŋ.

Deɛne zie la ka dɔɔ are a taa bone na ba naŋ maŋ yiele yiele ennɛ o poɔ k'a yire yaga ka naasaalaa boɔloo makurofoon a yiele ne yieluŋ ka pɔge meŋ are a o nimitɔɔreŋ a meŋ seɛrɛ kyɛ yɛre bone a o bɔɔŋmane k'o e buluu ka ba de bompeɛle a ŋmaa ŋmaa kyɛ k'a Pɔgebɔ mine meŋ are a nu gɔɔ seŋ a meŋ pɛgele bone na naasaalaa naŋ maŋ boɔle ka sɛtefeketi

Naasaal paaloŋ gɔbenɛnte tontoŋ zie ba naŋ boɔlɔ politeesiŋ la, k'a polisiri kyɔŋ fuolii a wa kpeɛrɛ a die poɔ kyɛ ka nasa-dɔɔ kaŋ meŋ seɛ torɔza k'o e zeɛ kyɛ k'o taa sawogi a peerɛ ne sɔɔre kyɛ k'a nugɔɔ seŋ meŋ ka dɔɔ meŋ are su kparoo ane torɔza k'a yitaa.

Die poɔ la ka dakogri and tabolɔ a bie ka gambommo dɔba ane pɔgeba zeŋ zeŋ a dakogri zu ka gama meŋ pare a tabolɔ zu ka ba kaara kyɛ sɛgrɛ boma.

Kɔŋ gbɛre la ka pɔgeba dɔba ane bibiiri a biŋ talaare ane rɔɔbare a ɔnnɔ ne a koɔ ka sakubiiri be a nuduloŋ sɛŋ kyɛ ka koɔ lɔɔre meŋ are a nugɔɔ kyɛ ka ba puori a waa pelaa pelaa lɛ.

Dɔbilii bayi ane pɔɔbilii bata a laŋ a are kaa dɔɔlee kaŋ de nɔɔtire a eŋ o nu poɔ a liɛroo ko leɛ taŋgaraa ko boɔrɔ ko ngmaa ne ba fotorre ka ba zaa iri stai kyɛ kaara.

Kɔŋ kpèè poɔ la ka ba de tabole kpomo ayi a biŋ kaa kaŋ bin a nugɔɔ sɛŋ kyɛ kaa kaŋ meŋ binaa saliŋsugɔ ka ba de tiwɔmɔ yaga a pare a tabole zu kyɛ ka nobɔ meŋ are a nu druu sɛŋ a waa yaga.

Bonna banaŋ maŋ de too ne ŋmenaa k'o toɔ wa leɛ vūū ka naasaalaa boɔloo sola panɛl o na la are ka baapaalba pɔge ane dɔɔre a ŋmaa gyili a nyɔge taa nuru a zɛge k'a do ka bamine yɛre pɛmbuluu a ba zukuriŋ, a yɛre lɔɔre kyɛ ka moɔ ane teere meŋ are a ba puoriŋ.

Dɔɔre la a kyɛnɛ moɔ poɔ a yɛre yɛre woore kyɛ su kooturi ka pɔgebɔ bayi are a nu gɔɔ seŋ ka teere are are ka noba are a teere puliŋ kyɛ ka yie meŋ are a ba puoriŋ.

Die poɔ la ka pɔge zeŋ daŋaa pare a leŋ diko ka rɔɔba biŋ o lomboreŋ ka rɔɔba kolee meŋ biŋ ka kaa be a o poɔ ka o kyiinɛ ne waare ka kapu biŋ a o nugɔɔ ane geŋteŋ.

Yɛre puoruu yiri la are ka nenbeɛo gaa te puori baare kyɛ leɛ yire a yeŋ poɔ ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine su kparenuwogre ka polisere lɔɔre are ka lɔɔre kaŋa meŋ are o lomboreŋ.

Pɔɔsaraa la a zeŋ kuriwire zu a su kparesɔglaa a leŋ diiko a leŋ boma dɔgle a sakire puoriŋ a ti o gbɛre kaŋa teŋɛ kyɛ nare ko neɛ a saakire gaa kyɛ ka nobɔ meŋ krɔsirɛ a sore.

Dɔbɔ bayi la a tonɔ fintindiili tomɔ, ba sue kparoŋ k'a e buluu kyɛ ka bondoɔre a tõɔ tõɔ a kparɛɛ eŋɛ, ba kpa la raba sapigi kpogiri k'a e peɛle, raba daka kpoŋ ara a ba puoriŋ k'a fintindiili daare ayi a ba ka bonna naasaalaa naŋ maŋ boɔlɔ ka toranfɔma k'o be a salensaalensɔɔ ka wayare tɔɔtɔɔ a

Die poɔ la ka ba de bone mare naŋ nasaala na maŋ boɔle ka taayi iri iri a mare a teŋa sɔgɔ ane a daŋkyimmie haa a gɔɔ tɔ ka takore meŋ be be a e kyaani ka nasaale dakoro meŋ beŋ a die poɔ kyɛ ka ba de tebol gulugulu a meŋ beŋ a sɔnsɔlesɔga

Bie la zeŋ dakogi zu kyɛ yɛre gaŋgaa a ŋmeɛrɛ ka a bitaaba meŋ are gili o a de pɔgɔ bayi ka ba zaa kyɛllɛ a o ŋmeɛbo.

Pɔge la zeŋ a su kpare nuŋmaara a teɛ o nu kyɛ laara kyɛ ka o setɔɔ meŋ pa ane wagya veɛle a wagyare zaa meŋ paa taa la balabala sɔglɔ, peɛle, zeere, doɔre, dakyepullo, tampɛloŋ ane bon-ullo.

Pɔɔsaraa la a zeŋ kuriwire zu a su kparesɔglaa a leŋ diiko a leŋ boma dɔgle a saakire puoriŋ a ti o gbɛre kaŋa teŋɛ kyɛ nare ko neɛ a saakire gaa kyɛ ka nobɔ meŋ krɔsirɛ a sori.

Pɔɔsare la are mane noɔre a leŋ zunoo ane miire a eŋ a nu duruŋ poɔ kyɛ de a zuŋkpoŋ kaŋ a ɛŋ o nugɔbaa poɔ a are kyɛ ka a mane meŋ be a o zukuriŋ kaa kɔkuraa a gaa ti sãã ka moɔ buli.

Naasaalpɔge ane o biiri bata la a zeŋ yeŋ poɔ a taa filaaware a deɛnɛ ne bipɔgeba bayi zeŋ la a o nugɔɔ sɛŋ ka bidɔɔ meŋ zeŋ a o nudoloŋ sɛŋ ba zaa sue kparenuwogre a de boma a toore pɔge ba nubie kyɛ ka ba zu kɔɔlɔŋ meŋ waa wogre wogre lɛ.

Pɔgɔ la a su kyeemɛ ane kpeŋkperemɛ a kyeere taa ba de la wagyɛre a leŋ ba nyaaŋ a de dukuri a leŋ ba seɛ k'a e yempereŋ yemereŋ lɛ ka ba de lɛɛre a yɛre yɛre ba kɔkɔŋ a de a lɛɛre mine a piri ba zuriŋ kyɛ de a lɛɛre mine a eŋ ba kpaŋkpama ane ba nusuulo eŋɛ kyɛ de a mine meŋ eŋ ba dumo ane ba suulo eŋɛ a seɛro kyɛ dɔɔre ne pɔgebɔ are a puoriŋ kaara.

Pɔgesabilii la a tuo kyɔɔta boma ba zaa leŋ la wagyare ba nyaa a yare yare lɛrɛ bayi wagyare yi la taa kyɛ ka ba kyɛllɛna wagyare e tɛɛtɛɛ ba toŋ la nɔɔteɛ a kyɛnɛ ne a sokyoŋ zu kyɛ ka lɔɛ meŋ are ba nugɔɔ sɛŋ.

Boma koɔroo zie la, nɔɔteɛ la biŋ yaga k'a parɛɛ yitaa kyɛ k'a yaare e tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ leɛo bie la ka ba de maale ne a yaare ka a mine e zeere k'a mine e doɔre k'a mine e buluu k'a mine meŋ leni leni kyɛ ka wagyɛre meŋ biŋ a nu gɔɔ sɛŋ ka a mine e doɔre kyɛ k'a mine e zeere ane sɔgelɔ.